dhibeewwan gara garaa mudataniif akkasumas immoo hin mudanneef hubannoowwan garagaraa hawaasa isaaniif kennuudhaan hojjettoonni yaalaa ni beekamu. Kunis dhibee sana hir'isuuf akkasumas immoo miidhaa geessisu sana hambisuu keessatti illee ga'ee mataa isaanii kan ba'atanidha.

Hojjettoota yaalaa: Hojjettoonni yaalaa hawaasa fayyaa-qabeessa ta'e uumuu keessatti ga'ee mataa isaanii qabu. Kanaafuu hojjettoonni yaalaa ga'ee isaan irraa qaban kan ka'e, kabajamuu fi wantoota isaan godhamuuf qaban hunda mootummaan guutuufi qaba. Kunis mirga adda ta'eef illee akka eegamuuf qaba.

Fayyaa ilkaanii: Fayyaa ilkaan qabeessa ta'e qabaachuun fayyaan qaama keenyaas akka eegamu godha. Kunis sirna bullaa'iinsaa sirrii ta'ee akka qabaaannuu fi nyaanni nyaanne sunis akka nuuf ta'u ni godha. Kanaafuu fayyaa ilkaan keenyaa eeguutu nurraa eegama.

Kunuunsa yeroo tasaa: kunuunsi yeroo tasaa kun hubannoo hawaasa hundaaf kennamuu qabu keessaa isa tokkodha. Kunis hawaasnii sun akka hin miidhamne yookan immoo mana yaalaa ga'ee akka inni dhibee sana irraa fayyuu godhuu keessatti ga'ee guddaa waan qabuufi.

Meeshaaleen yaalaa fayyaa nama tokkoo adda baasuu yookin immoo dhibeewwan isaa adda baasuuf kan nu fayyadudha. Haa ta'uuti malee hanqinni meeshaalee yaalaa kun biyya keenya keessatti ni mul'atu. Kanaaf namoonni baay'een gara biyya alaatti ni ergamu kunimmoo baasii baay'eef kan isaan saaxiludha.

Qoricha: Qorichi karaa lamaan hojjetamuu danda'aa fakkeenyaaf karaa saayinsawwaanii fi akkasumas immoo karaa aadaan ta'uu danda'a. Karaa saayinsawwaan qorannoowwan garaa garaa taasisuudhaan qorichoota kana hawwaasa biraan ga'ama. Akkasumas immoo karaa aadaatiin immoo ogeessonni biqiltoota garaa garaa irraa qorichoota addaa addaa ni hojjetu.

Ispoortiin gosa garagaraatu jira. Innis iddoo namni itti sosochiiwwan garagaraa godhudha. Ispoortiin fayyaa namaa eeguu fi jabeenya qaama keenyaaf gahee guddaa qaba.

Kunuunsi yeroo tasaa eeguu keessatti gahee guddaa qaba. Kunis balaawwan garaagaraatiif namoota mudatan yeroo kunuunsa tasaa kana goone akka isaan mana yaalaa gahanii fayyummaa isaanii duriitti deebi'an qaba. Kanaaf kunuunsa yeroo tasaa hubannoo isaa qabaachuu qabna.

kunuunsa yeoo tasaa, kunuunsi yeroo tasaa namni kamiyyuu hubachuu fi beekumsa isaa qabaachuu qabudha. Sababni isaas rakkoo nama muudateef dafnee akka dhaqqabnuu fi akkasumas lubbuu isaa akka baraarru nu godha waan ta'eef kunuunsa yeroo tasaa kana barachuun barbaachisaadha.

Tajaajilli fayyaa daa'immanii kun tajaajila garagaraa daa'immaniif kennuun beekkama. Kunis daa'imman keenya haala fayyaa qabeessa ta'een akka guddisnuuf fi akka kunuunsinu nu gochuu keessattillee gahee hagana hin jedhamne qaba. Kanaafuu daa'imman keenya tajaajila fayyaa kanatti fudhannee adeemuudhaan fayya isaanii eegsisuu qabna.

Qorichi yookaan dawaan hawaasa fayyisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaafuu qoricha san hawaasni haala itti fayyadama isaa beekee fudhachuun dhibee sunirraa akka fayyu waan isaan godhuuf seeraan itti fayyadamuu qabu.

Dhukkuboota daddarboo ittisuun gahee namoota hundaati. Yoo Kun ta'uu baate garuu dhukkuboonni nama tokko irraa gara namoota tokko tokkootti yeroo gabaabaa keessatti tamsa'uu danda'a waan ta'eef, namni hunduu of eeggannoo godhuu qaba. Kunis dhukkuboonni daddarboo Kun akka hin dabarre godha.

Hojjattoonni yaalaa yaalaawwan garaagaraa kennuu namoota dhibee irraa yookiin du'arraa yeroo isaan oolchan ni agarra. Kunis gahee mataa isaa fi yookiin immoo hawaasa lubbuu isaa baraaruu keessatti hagam akka gahee qaban kan agarsiisudha.

Qoricha: Qorichi dhibeewwan keenya irraa akka dafnee damdamannu yookaan akka fayyinu nu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaafuu qorichawwan kana dhibee keenyaaf ta'u ogeessota fayyaatti marii'achiisanii fudhachuu fi dhibee keenya irraa dafnee damdamachuu qabna.

Biyya tokko keessatti dhukkuba hanbisuu yookiin hawaasa fayyaa qabeessa ta'e tokko uumuun barabaachisaadha. Hojjettoonni fayyaa kun hawaasaaf hubannoo kennuun akka hawaasni fayyaa isaanii eeggatan gochuun ni danada'u.

Wal hubachuun jiraachuuf fayyaa sammuu jiraachuu qaba. Yoo Kun hin taane namoonni wal dhabdee garaagaraatiif saaxilamuu danda'a. Kanaafuu fayyaa sammuu keenyaa hundi keenyayyuu eeggachuu qabna.

Ispoortiin fayyaa qaamaa eeguu keessatti gahee qaba. Kanaafuu namni kamiiyyuu gosawwan ispoortii adda addaa hojjechuun fayyaa fi jabina qaama isaa akkasumas immoo dhibeewwan gara garaaf akka hin saaxilamne godhuu qaba. Kun kunuunsa ispoortiif maludha.

Ispoortii hojjechuun hawaasa biratti wanta baratamuu qabudha. Kunis hawaasa yookiin namoota walitti dhufeenya isaanii ni cimsa. Dabalataanis akkasumas jabeenya qaama isaaniif gahee guddaa qaba waan ta'eef ispoortii hojjechuun nurraa eegama.

Kunuunsa Ispoortii: Ispoortiin gahee dhala namaatiif hedduu qaba waan ta'eef, iddoowwan ispoortii gara garaatti hojjetaman haala mijeessuufii qabna. Kunis namoonni gara iddoo kana deemuudhaan ispoortiiwwan gosa barbaadan akka isaan hojjetanii fi ispoortiin akka ittiin hojjetan ni godha.

Kunuunsa ispoortii kessatti ispoortiin haalaa fi gosoonni ittin hojjetamu hedduutu jira. Innis haala uffannaa, haala nyaataa fi iddoo ispoortiin itti hojjetamu hedduutu jiru. Kanaafuu kunuunsi ispoortii biyya keenya keessatti sirriitti godhamuu qabu.

Dhukkuboota daddarboo heddutu biyya keenya keessa jira. Kunis namoota irraa gara namootatti daddarbudhan lubbuu namaa hedduu baasuu danda'aa. Kanaafuu ogeessonni fayyaa hawaasaf hubannoo laachuu qabu. Kunimmoo dhukuboonni dadadarboon haala salphaan akka hin daddabarre godha.

Kunuunsa yeroo tasaa: Kunuunsa yeroo tasaa jechuun fakkeenyaaf namoonni akka tasaa dhibeewwan garaa garaa yookaan balaa tasaatiin isaan mudachuu danda'aa. Haa ta'uuti malee kunuunsa yeroo tasaa namoota saniif kennuudhaan akka isaan lubbuu saanii oolu godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Meeshaalee yaalaa: Meeshaaleen yaalaa tajaajilawwan gara garaa dhala namaatiif kennuun beekamu. Kunis mana yaalaa keessatti kan argaman yoo ta'u, dhibeewwan gara garaa addaan baafachuu keessatti illee ni hojjetu. Kunis dhukkubsataan tokko dafee akka inni dhibee isaa baru ni godha.

Biyya keenya keessatti manneen yaalaa hedduutu jira. Haa ta'u malee manneen yaalaa kunneen kan argaman magaalaa keessatti . Kunimmoo hanqinni manneen yaalaa baadiyyaa keessatti akka mudatu godheera. Kanaaf namoonni baadiyyaa yaala gaafa ta'e argachaa hin jiran. Kanaafuu manneen yaalaa hunda galeeffate ijaaruu qaba.

Duri irraa kaasee biyya keenya keessatti qoricha aadaatu hojjetamuun ni beekama. Qorichi aadaa kunis ogeessota muuxannoo qabaniin hojjetamee bnamoota dhibee garaa garaatiif saaxilaman yeroo inni kennamu ni argina. Kunis saayinsiin osoo guddatee qoricha oomishan biyya keenya qorichawwan adda addaa oomishummaasaaf agarsiisa.

Tajaajilla fayyaa daa'immaniif kan ta'an hedduutu jira. Kunis namoonni daa'imman isaanii gara giddugala fayyaatti geessuun daa'imman isaanii talaalchisuun fayyaa daa'imman issanii eeggachuu ni danada'u.

hojjettonni yaalaa: hojettonni yaalaa namoota dhukkubsatan qofa yaaluu osoo hin taane namoonni yaada garagaraa qaban gara iddoo kana deemudhaan yookaan mana fayya deemuudhaan gorsawwan adda addaa malleen itti dhukkuboota adda addaa irraa of irraa ittisan akkasumas immoo fayyaa isaanii eeggachuudhaaf maal gochuu akka qaban gorsa irraa fudhatu.

Namni kamiyyuu ispoortiiwwan gosa garaagaraa hojjechuu qaba. Kunis faayidaa ispoortiin qabu irraa kan ka'eedha. Jabeenya qaama isaa eeggachuuf, fayyaasaa akkasumas immoo dhibeewwan garaagaraaf akka hin saaxilamne ni godha waan ta'eef ispoortiiwwan gosa garaa garaa hojjechuutu irraa eegama.

Manneen yaala dhuunfaa biyya keenya keessatti baay'inaan beekkamaa kan dhufanidha. Namoonni akka isaan deemanii fayyaa isaanii ilaallaman sirritti godha. Haa ta'u malee gatiin manneen yaala dhuunfaa kun baay'ee guddaadha waan ta'eef akka namoon baay'inaan hin fayyadamne godha.

Manneen yaalaa tajaajila adda addaa namaaf kennu. Kunis namoota dhukkubsatan qofa yaaluu osoo hin taane hubannoowwan garagaraa kennuudhaan akka isaan dhibeewwan adda addaa irraa of eegani fi of qusatan gochuudhaan gahee guddaa qaba.

Fayyuu sammuu eeguun gahee namoota hundaati. Fakkeenyaaf namni tokko waanta sammuun isaa jeequ irraa fagaachuutu irraa eegama. Fakkeenyaaf kan akka jeequmsawwan gara garaa, dhiphina, aariiwwan adda addaa fa'a ta'uu danda'a. Kun sammuu ni huba waan ta'eef irraa fagaachuu qaba.

Kunuunsa yeroo tasaa: Kunuunsa yeroo tasaa namootaaf kennuun gahee guddaa qaba. Kunis balaawwan garaa garaatiif namoonni kan dhukkubsatan haa ta'uutii malee, kunuunsa yerooo tasaa kanaan yeroo nuyi yaallu namoonni sun lubbuun isaanii hin dabarre godha.

Ispoortiin dhala namaatiif gahee guddaa taphata. Kunis hawaasa fayyaa qabeessa ta'e uumuu keessatti dabalataanis immoo walitti dhufeenya namoota hedduu ni cimsa. Jaalala fi tokkummaa ni fida. Dabalataanis, namoonni dhibeewwan gara garaa akka hin saaxilamne godhuu keessattilee gahaa mataa isaa qaba.

Hojjettoonni yaalaa yaala garagaraa namaaf kennuun beekkamu. Kunis namoonni dhibee issaniirra akka isaan fayyanii fi dandamatan gochuu keessatti gahee guddaa godha. Kanaafuu hojjettoonni yaalaa kun hawaasa fayyaa qabeessa uumuu keessatti gahee guddaa qabu.

Ilkaan wanta eegamuu fi kunuunsa addaa taasifamuu qabu keessaa Isa tokkodha. Sababiin isaas karaalee garaagaraatiin yookiin of eeggannoo dhabuun ilkaan keenya akka inni caccabu yookaan buqqa'u godha waan ta'eef fayyaa ilkaan keenyaa haala gaariin qabuun barbaachisaadha.

Tajaajila fayyaa daa'immanii irraa iddoo itti daa'immaniif ta'u hedduutu Kennama. Ijoolleenis gara iddoo kanaatti dhufuudhaan yaalamu. Kunis galteewwan garaagaraa wanta abaaboowwan garaagaraa qaban waan ta'aniif ijoolleenis jaallatanii gara kana akka dhufan keessatti gahee qabu.

Ispoortiin fayyaa namootaa eeguu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaafuu namoonni gosawwan ispoortii adda addaa hojjechuu qabu. Dabalataanis walitti dhufeenya namootaa ni fida. Kunis jaalala, tokkummaan namoonni akka wal faana jiraatan ni godha.

Namni kamiyyuu kunuunsa yeroo tasaa kana hubannoo isaa taasifachuu qaba. Sababni isaas karaa irrattis ta'e mana keessatti balaawwan tasaa nu mudachuu danda'a. Kanaaf immoo balaawwan kana irraa namoota oolchuudhaaf kunuunsa yeroo tasaa kun nu gargaara waan ta'eef.

Ispoortiin dhala namaaf faayidaa hedduu qaba isaan keessaa muraasni fayyaa qaamaa, jabeenya qaamaa dabaluu fi walitti dhufeenya hawaasaa ni cimsa. Akkasumas namoonni dhibeef akka hin saaxilamne gargaaruun gahee guddaa qaba.

Meeshaalee yaalaa: Meeshaakee yaalaa kun tajaajilawwan mana yaalaa keessatti itti fayyadamnu keessaa isaan tokkodha. Kunis qulquliina isaanii haalaan eegamuu qaba. Yoo kkun ta'uu baate garuu dhibee nama tokoo irra gara nama biraatti dabarsuu danda'u waan ta'eef, kunimmoo miidhaa cimaa geessisa. Kanaafuu qulqullina meeshaalee yaalaa eeguu qabna.

Fayyaa ilkaanii: Fayyaa ilkaan keenyaa eeggachuu qabna. Kunis ganama galgala yookaan guyyaa ta'uu danda'a. Rigachuu, akkasumas immoo dhiqannaawwan garaa garaa ilkaan keenyaaf barbaachisan godhuudha. Kunis fayyaa ilkaan keenyaa eegamee ta'ee akka jiraatu godha.

Daa'ima fayyaa qabeessa ta'e tokko guddisuun biyyaafillee ta'ee namoota dhuunfaatiifillee gahee guddaa qaba kunis boritti daa'ima keenya biyya kana akka dhaalchisnuudha waan ta'eef daa'imman fayyaa kana eeguu fi kunuunfachuutu nurraa eegama. Kanaaf tajaajila fayyaa daa'immanii kanatti daa'imman keenya fuunee deemnee yaalchisuutu nurraa eegama.

Ilkaan fayyaa qabeessa ta'e qabaachuun keenya tokkoffaa akka dhibeewwan garaa garaan hin saaxilamne, lammaffaan immoo soorata nuyi soorannu sun akka inni dafee bullaa'u ni godha. Dabalataanis fooliiwwan badaa afaan keenyatti akka hin dhufne godha. Akkasumas immoo akka madda miidhaginaatti illee ni ilaalama.

Hojjettoota yaalaa: Hojjettoonni yaalaa namoota dhukkubsatan qofa yaaluu osoo hin taane, gorsawwan gara garaa namootaaf ni kennu. Kunis dhukkubootawwan daddarboo irraa akkamitti of ittisuu qabanii fi fayyaa isaanii eeguufillee waanta isaan godhuu qaban gorsawwan gara garaa hawaasa isaaniif ni kennu.

Kunuunsi yeroo tasaa fayyaa hawaasaa eeguu keessatti gahee guddaa qaba. Sababbiin isaas namni balaa adda addaaf yoo saaxilame namni isa biraa sun immoo akka inni gara mana yaalaa deemu godhu.

Dhukkuboota daddarboo addunyaa keenya irratti hedduutu mudata. Haa ta'uuti malee of eeggannoo hawaasni garaa garaa gochuudhaan to'annoo ofii jala gochuun ni danda'ama. Kunis fayyaan hawaasaa sun akka hin miiidhamnee fi lubbuun isaas akka hin dabarre godhuu keessatti gahee qaba.

Meeshaalee fayyaa jechuun kan ogeessonni fayyaa itti gargaarraman yoo ta'u dhibeewwan adda adda irraa nama fayyisuuf kan itti fayyadamanidha. Akkasumas gorsaa garagaraa akka isaan kennaniif kan isaan gargaarudha.

Hawwaasa fayyaa qabeessa ta'e tokko uumuu keessatti fayyaa ilkaan keenyaa eeguun barbaachisaadha. Hawwaasni tokko jiraachuuf soorrataawwan garagaraa ni soorrata. Soorranni sun immoo yoo hin bulloofne fayyaa hawwaasa sanii balaa irra bu'a.

Meeshaaleen yaalaa tajaajila yaalaa keessatti yookiin dhukkubsattoota yaaluuf kan tajaajiludha. haa ta'u malee qulqullinni isaanii haalaan eeggamuu qaba. Yoo kun ta'uu baate garuu dhibee nama tokko gara nama biraatti daddabarsuu danda'a. Kanaafuu meeshaaleen mana yaalaa keessatti argaman qulqullinni isaanii seeraan eeggamuu qaba.

Qorichi karaa garagaraatiin hojjetamuu danda'a. Fakkeenyaaf karaa saansawaa ta'een namoonni qorannoo taassisuudhaan qorichoota garagaraa ni hojjetu akkasumas karaa aadaatiin namoonni muuxannoo qaban ni hojjetu.

Dhukkuboota daddarboo kan ittisuun ghee namoota hundaati. sababbiin isaas yeroo gabaabaa keessatti dhukkuboonni kun namootaa gara namootaatti daddarbuu waan danda'aniif lubbuu namaa galaafachuu danda'u kunimmoo dhiibbaa cimaa geessisa.

Fayyaa sammuu: Fayyaa sammuu jechuun sammuu gaarii yookaan immoo sammuu wantoota garaagaraatiif hin saaxilamneedha. Kanaafuu namoonni fayyaa sammuu isaanii eegachuu qabu. Kunis waanta isaan bashannansiisu bira ooluu qabu. Dabalataanis waanta isaan miidhaan irraa fagaachuutu irraa eegama.

Dhukkuboonni daddarboon addunyaa kanarra hedduutu jira isaanis namoota irraa gara namootaatti daddarbuun namoonni sun akkasumas immoo hamma du'aattillee geessisu ni jiru. Kanaafummoo dhukkuboonni daddarboo ta'an kun haala gabaabaa ta'een namoota bira gahuu danda'u waan ta'eef to'annoo cimaa barbaadu.

Hojjettoonni yaalaa hanqina qabaachuu irraan kan ka'e namoota yookaan dhukkubsattoota hedduu akka isaan yaala hin godhanne. Kun immoo hojii isaanii irratti dhiibaa guddaa hangana hin jedhamne geessisuun beekama. Maaliif yoo jennee, namoota hedduu keessumeessaa oolu waan ta'eef dadhabuu danda'u.

Fayyaa sammuu keenyaa eeggachuu qabna. Kunis hawwaasni walii wajjiin akka jiraatu godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Dabalataaniis namoonni fayyaa sammuu isaanii eeggatan boruu bu'aa guddaa buusuu danda'u.

Manneen yaalaa meehaalee yaalaa garaa garaa guuttachuu qabu. Sababni isaas dhukkubsattoota hedduutu gara mana yaalaa kana deema. Tajaajila guutuu isaanii akka argatan godhuu keessatti gahee qaba waan ta'eef. Yoo kun hin taane immoo dhukkubsattoonni ni dararamu. Kuni lubbuun isaanii darbuu danda'a. Akkasumas immoo baasii hin taaneef illee saaxilamuuu danda'u.

Tajaajilli fayyaa daa'immanii: Fayyaa daa'imman keenya eeguu keessatti gahee olaanaa qaba. Tajaajila fayyaa daa'immanii kana magaalaa fi baadiyyaa keessatti babal'isuun fayyaa daa'imman keenyaa eeguuf nu gargaara.

Hawaasa fayyaa qabeessa uumuu keessatti fayyaan sammuu baay'ee murteessaadha. Namni sammuu fayyaa qabu tokko hawaasa saniif waan gaarii yaada. Akkasumas immoo jireenya mataa isaa gaggeessuu keessatti gahee guddaa qaba.

Kunuunsa yeroo tasaa: Namni kamiiyyuu kunuunsa yeroo tasaa kana hubannoo gahaa ta'e ogeessota fayyaa irraa argachuu qaba. Kunis yoo ta'e namoota gara garaa miidhaa qaamaatis illee ta'e akkasumas immoo hamma lubbuu baasuu danda'u kanarraa akka damdamatan gochuu keessatti gahee guddaa qaba.

Kunuunsa ispoortii. Ispoortiin ga'ee hangana hin jedhamne hawwaasaaf kenna. Kanaafuu hawwaasni hundi ispoortiiwwan gosa garaa garaa akka hojjetee jabina qaama isaa fi akkasumas immoo fayyaa isaa akka eeggatu godhuu qabna. Kunis ispoortiin akka hin badne akkasumas immoo hawwaasa biratti akka baratamu godhuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba.

Tajaajila fayyaa daa'immanii, daa'imman kamiyyuu mirga fayyaa ta'anii guddachuu qabu. Kanaafuu mirga kanatti fayyadamuuf hawaasni kamiyyuu dirqama mataa isaa bahuu qaba. Namoonni daa'imaan isaani gara giddugala fayyaa kanatti geessanii wal'aansisuun daa'imman isaanii akka fayyaan guddatan godha.

Daa'imman yeroo gabaaba keessatti dhibeewwan garagaraatiif saaxilamuu danda'u. Haa ta'u malee tajaajilli fayyaa daa'immanii jiraachuun isaa kunimmoo dhukkubni kun daa'imman akka hin miinee fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti gahee olaanaa qabu. Kanaafuu daa'imman keenya gara dhaabbata yaalaa kanatti fuunee deemnee yaalchisuu qabna.

Leenjii kununsa tasaa kana fudhachuu kootiin lubbuu namaa akka tasaa ta'e nama biratti sana oolchuuf hangam waanta nama gammachiisudha! Kanaafuu namni kamiiyyuu kunuunsa yeroo tasaa kana ogeessota fayyaa irraa fudhachuu fi hubannoo argachuu qaba.

Yaaliiwwan yookaan immoo gorsawwan garaa garaa hawaasaaf kennamuun kan beekamanidha. Kunis kan akka talaalliiwwan gara garaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo malleen ittiin dhukkuboota gara garaa ofirraa ittisan kennuufii danda'u. Hojjettoonni yaalaa kun hawaasaaf gahee guddaa gumaachaniiru.

Dhukkuboota daddarboon kun namoota irraa gara namoota birootti daddarbuudhaan lubbuu namaa hanga darbuutti godhuu danda'u. Kanaafuu of eeggannoon barbaachisu hundi dhukkuboota daddarboo kana irratti godhamuu qaba. Yoo kun godhamuu baate garuu lubbuu namaa dabarsuu fi akkasumas immoo miidhaawwan cimaa gara garaa geessisuu danda'a.

Hojjettoota yaalaa: Hojjettoonni yaalaa yaala adda addaa akkasumas immoo gorsawwan namootaaf akkaataa dhibee sana irraa hin qabamne godhamne godhuu keessatti illee hubannoo guddaa kennuun kan beekamanidha. Kanaafuu tajaajilawwan hawaasaaf hedduu hangana jedhamee hin beekamne kennuun kan beekamanidha.

Dhukkuboota daddarboo: Dhukkuboonni daddarboon kun namoota irraa gara namootaatti waan daddarbaniif lubbuu namaa baasuu danda'u. Kanaafuu ogeessonni fayyaa wanta to'annoo cimaa ta'e malee dhukkuboonni kun daddarbuu danda'an hawaasaan barsiisuudhaan dhukkuboota kana to'annoo ofii jala oolchuun ni danda'ama.

Hojjettoonni yaalaa mana fayyaa keessatti kan hojjetanidha. kunis namoota iddolee garagaraa irra akkasumas yaalawwan adda adda namoota sanaaf kennuudhaan tajaajila adda ta'e namaaf kennuun kan beekkaman waan ta'eef ogummaan isaanis guddaadha.

Fayyaa ilkaanii. ilkaan fayya qabeessa ta'e horachuu keessatti fayyaa ilkaanii keenya guyyaa guyyaan eeguu qabna. Kunis ilkaan keenya addaatee nyaata akka nu bulleessu godhuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba. Dabalataanis fooliin afaan keenyaa akka hin badnes ni godha.

Biyya keenya keessatti hanqina meeshaalee yaalaatu jira. Kunis immoo dhukkubsattoonni gara garaa akka isaan dararamanii fi dabalataanis biyya laa bahanii akka isaan yaalaman godha. Kunimmoo miidhaa cimaa yookaan immoo baasiiwwan adda addaaf namoota sana saaxilee jira.

Ogeessonni yaalaa kunuunsa yeroo tasaa kana hawwaasaaf hubannoo guddaa kennuufii qabu. Sababni isaas namoonni balaawwan tasaa yoo isaan mudatee namoota saniif akka isaan dafanii dhaqqaban godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef hojjettoonni yaalaa kunuunsa yeroo tasaa kana hubannoo hawwaasaaf kennuu qabu.

Kunuunsa ispoortii. Kunuunsi ispoortii namoonni yeroo hedduu ispoortiiwwan garaa garaa hojjechuun fayyaa isaanii akkasumas immoo jabeenya qaama isaanii yeroo isaan eegaan ni argina. Kunis hawwaasa fayya qabeessa ta'e akka uumamu ni godha. Kanaafuu ispoortiiwwan hunda haala gaariin hojjechuutu nurraa eegama.

Hojjettoonni yaalaa: Hojjettoonni yaalaa fayyaa hawwaasaa eeguu keessatti illee ga'ee guddaa qabu. Kunis hawwaasa fayya qabeessa ta'e akka inni jiraatu godhu. Hawwaasnis fayyaan isaa eegamee jiruuf jireenya isaa qofa irratti akka inni hundaa'ee jiraatus ni godha.

Hojjettoonni yaalaa mana yaalaa keessatti dhukkubsattootaaf tajaajila yaalaa kennuun kan beekkamanidha. kunis yaalawwan adda addaa dhibeewwan adda addaatif kennu. Namoonni dhebee isaanirraa akka fayyanii fi haala duraanii isaaniitti akka deebi'aniif gargaaru.

Hojjettoota yaalaa. Hojjettoonni yaalaa namoota dhukkubsatan yaaluu qofa osoo hin taanee hubannoo gadi fageenyaa ta'e hawwaasni sun fayyaa isaa akka eeggatuu fi akkasumas immoo dhibeewwan garaa garaa osoo mudate ammoo maal gochuu akka qabu sana kan isa gargaaranii fi akka fayyaan isaa eeggamee jiraatu kan godhaniidha.

Kunuunsa ispoortii, ispoortiin gahee guddaa qaba kunis fayyaa hawaasa sanii ni eega kunis namoonni sun jabeenya qaamaa akka qabaatanii fi dhibeewwan garagaraa irraa akka isaan of eegan godha dabalataanis hariiroowwan hawaasa sanii ni cimsa.

Qoricha ogessota fayyaatiin akkaatatti nuf ajajame sanii fudhachuu qabna yoo kun ta'uu baate qoricha nuf taa'u irraa darbe miidhawwa garagaraa nurraan geessisuu danda'a kanaafuu akkaataa ogessii fayyaa nuuf ajajame qorichowwan yookaan dawwaan addaa fudhachuu qabna.

Qorichi iddoo addaa kaawwamu ni jira. Yoo kana ta'uu baate miidhaa ta'uu danda'a. Kunis iddoo qilleensi isaa mijate ta'uu danada'a. Yoo kana ta'uu baate qoricha sun irra darbee summii ta'uun dhiibbaa namarraan ga'uu danda'a.

Manni yaalaa tajaajila garagaraa ilma namaatiif kenna. Kunis ogeessota fayyaa of keessatti qabu. Akkasumas dhukkubsattoota hedduutu gara mana yaalaa kana deemuudhaan tajaajila adda addaa irraa argata. Kunis fayyaa hawaasaa eeguu keesstti gahee guddaa qabu.

Meeshaaleen yaalaa hanqina qabaachuun isaanii yeroo ta'a namoota hedduu lubbuun isaanii akka dhabamu godheera. Kanaaf immoo meeshaalee yaalaa tajaajilli isaan kennan guddaadha waan ta'eef manneen fayyaa keessatti yookaan manneen yaalaa keessatti guutuu qabna.

Namni jiruu fi jireenya isaa haala gaariin gaggeessuuf fayyaan sammuu isaa seeraan eeggamuu qaba. Yoo kun ta'uu baate rakkoo guddaa irraan geessisa. Hawaasni hedduun sababa dhibee sammuutiin of wallalee karaa irratti bahee jira. Kanafuu fayyaa sammuu keenyaa eeguun barbaachisaadha.

Qorichi yookiin dawaan dhibee namaa fayyisuu keessatti gahee guddaa qabu. Dabalataanis dhibeewwan garagaraaf akka nuti hin saaxilamne nu godhu. Kanaafuu qoricha dhibee keenyaaf ta'u fudhachuun fayyaa keenya eeggachuu keessatti gahee guddaa qaba.

Kunuunsi balaa tasaa rakkoo ilma namaarratti gahan dafee kan dhaqqabuudha. Kunis balaa cimaa ta'e akka hawaasa irraa akka hin geenye gochuu keessattillee gahee guddaa qaba. Kanaaf kunuunsa yeroo tasaa namoonni hundi leenji'uudhaan hawwaasa sana eeguu qabu.

Tajaajila fayyaa daa'immanii: Fayyaa daa'immaan keenyaa eeguu keessatti ga'ee guddaa qaba. Daa'imman fayyaan isaanii har'a eegamutu borus nama guddaa yookaan immoo fayyaa namoota biraas illee eeguu kan danda'aan waan ta'eef fayyaan daa'immaan keenyaa hundi keenya iyyuu eeguu qabna. Kunis ga'ee, dirqama nutti kennameedha.

Fayyaa namaa eeguu keessaatti manneen yaalaa gahee olaanaa qabu. Kunis lubbuun namootaa hedduun akka hin dabarre illee ni godha. Namoonnis yeroo dhukkubsatan gara mana yaalaa deemuun achitti yaalamu.

Hawaasa fayyaa qabeessa ta'e horachuun bu'aa hangana hin jedhamne biyyaaf qaba. Kunis hawaasni fayyaa isaa eegame hojiisaa irraa yookaan immoo bashitummaa isaa irraa qofa irratti akka inni hundaa'ee jiruuf jireenya isaa gaggeessu taasisa. Kanaafuu hojjettoonni yaalaa jireenya hawaasummaa keessaa gahee guddaa qabu.

Ispoortiin walitti dhufeenya hawaasaa ni cimsa. Kunis namoonni walitti dhufuun taphoota garaagaraa akka isaan taphatanii fi kan waliin jiraatan godha. Kanaafuu ispoortiin fayyaa hawaasaa keessatti fayidaa hedduu qaba.

Kunuunsa yeroo tasaa kana namootaaf kennuudhaan yookaan immoo namoota balaawwan garaa garaa isaan mudate yeroo isaan kunuunsa yeroo tasaa kana kenninuuf lubbuun isaa itti deebi'a. Kuni immoo hanga lubbuu sana keessatti gahee kunuunsa yeroo tasaa kennuu keenya nama gammachiisudha.

Dhukkuboota daddarboo, dhukkuboonni daddarboon kun namoota gara namootaatti daddarbuudhaan lubuun namaa akka badu godhu waan ta'eef to'annoo guddaan godhamuufii qaba yoo kun hin ta'uu baate namoota hunda yeroo gabaabaa keessatti tamsa'uudhaan lubbuun namoota hedduu dabarsuu danda'u kunimmoo miidhaa guddaa fida.

Dhukkuboota daddarboo kun namootaa gara namootaatti daddarbuudhaan namni sun akka dhukkubsatu akkasumas immoo tatamsa'ee namoota hawaasa hunda faaluu danda'a. Kanaafuu to'annoon dhukkuboota daddarboo kanaaf godhamuu qabu guddaadha. Kunis ogeessonni fayyaa hubannoo hawaasaaf kennuu qabu.

Hojjettoota yaalaa. Hojjettoonni yaalaa tajaajilawwan garaa garaa dhala namaatiif kennu. Kunis dhibeewwan garaa garaa irraa akkasumas immoo hamma lubbuun namaa sanii darbuu kan geessisu irraa yaalawwaan adda addaa hamma humna isaanii danda'e godhuudhaan lubbuu sanii baraaranii fi lubbu itti horan ni argina.

Qorichi hawaasa fayya qabeessa ta'e uumuu keessatti gahee ol'aanaa qaba. kunis dhibeewwaan garagaraa uummamaniif qoricha garagaraa qopheessuun akka namoonni dhibee isaanii irraa fayyanii fi haala issanii duraatti akka deebi'aniif gahee guddaa qaba.

Dhukkuboota daddarboo kanneen yoo eeguu fi to'annoo keenya Jala oolchuu baanne miidhaawwan garaagaraa nurraan geessisuu danda'u. Kanaafuu malleen dhukkuboota daddarboo Kun dhukkuboota gara namaatti daddarbuu danda'an kana to'achuu fi akkasumas immoo hubannoo cimaa hawaasaa kennuu qabna.